Cel man tye cal odi odine neno ni odi kem pien kabedone pe beco odine neno ni pe ki mwono komgi eni neno ni kem kikome kit man an atye kaneno kwede eni kem.

Eni odi magitye idye cuk ma dano tye icat atye ka neno mon ma gurye ki nyanya ki muranga ki tungulu weng dano matye iwot iyor pipiki mutola weng tye ka nen kany kadi kumeno ni yor-ne bene apua apua dwong

Cal man tye ka nyuto dako, dako matye ka kwanyo nyig yat ket i kavere nyig yat egi bene atye ka neno, eni cuk kikome dako man tye ka cat i cuk dok tye ka keto gin pa lawil mere pien atye ka neno layata pa munu, atye ka neno naci naci atye ka neno okono weng ikine

I cal man tye cal ot lum aryo atye ka neno dako adek i dye kal lutino aryo ma gucung ki i nyim ot ki dong acel ma tye i ki i ngeye ot lum man tye i cinga ma tung lacam.